Mbubb neta bi mangi am loxoy gaat ci loxay nag bangi am luñuul ak ci baat bi lu ñuul ci digg mbubbi tamit ñuñ fa bindi ay bindi yu ñuul ci ron bind bi ñuñ fa def ñaari loxo yi joxalante ci suuki loxay ñuñ fi def ay bindi rey.

Ci kaw yoon bi mi ngi am auto bu makg bu fydaw auto kamiyon bu mag auto bi nag ci kana mingi am lu weex ak ayrëd yu xonk ak yu nebe ci gannaaw mun fa am ébekaay ci kaw ebekaay mi ngi épp kontina bu xonku.

Ci kaw loxobi mi ngi am xaalis ci sew yu teg ci kaw 4ent butuut ak benne dala ci diggi mu am ci beneen butuut bi ñyaari butuut ñu ngi am ay garap beneen bi mi ngi am picc bennen bi mu am aygerte ci kaw dala ci bi nak mi ngi am jëseet.

Tali bi mi ngi am ñaari boor, ci boor bu nekk ci kanam mi ngi am ñaari auto yiy daw di ñoom. Auto bu xonk bu nekk ci kanam, ci ganaaw mi ngi am auto bu weex bu daw topp ko, ci beneen boor bi mi ngi am tamit ay auto yiy daw di dem. Auto vann mu ci kanam, mu am auto bu mag bu ko topp, ci digg bina mi ngi am nit ku yég ci welo ride.

ci kaw-karop bi mi ngi am bale bunteg ci kawm balbnak bale la xola mi ngi am morso ci kawm ñun ko takkee morso bala bi na niñi dan ko di jëfandeko di bala nee mbala ët

Talibi boor bu nekk ci kanaw mingi am auto bu ndaw buñu biy daw di ñoom auto binakk ñaari lamp am yangi tàkk. ci beneen boor bi më ngi am ay auto yiy daw di dem seen lamp yangi tàkk ci gannaaw ci boori beneen tali bina ma ngi am bitik mu am benn bitik bo xamante na bitik àtarala.

Nyaari jigéen ñi ngi taxaw dendoo keneen ki mi ngi sol robu bu gudd bu ñuul bu am melaxmelax mu takk mu sour ci boppamb keneen ki mi ngi sol rob bu xonko bu guddu mingi te fulawa ci lu xomb jël moo sa bu weex bind ay bind yiñu tekk ci mbaggam.

ci biir géej bi mi ngi am gaal bu nekk ci biir am ma am góor bu taxaw ci kaw gaal bi më ngi jël mbaali jën sànni ko ci biir géej bi ci beneen kote mbaali jën bi nekk ñu ko takk ci gaal bi

ñetti góor yu ngi nekk ci bir-gaeje ma am ñaari góor yu nekk ci karam ñu ngi tee peer di génney suuf ci géej bi ci seen boor na më ngi a xee ci kaw-xeere më ngi am ay paan yu fa tege

tali bi mëngi am ñaari boor ci boor bu nekk ci kana mangi am auto bu ndaw bu weex biy daw di ñu ñaari lampa myani tàkk ci beneen boor binag më ngi am autovaan bu mag bi daw di dem ci pegg beneen tali bina mëngi am bitigi atale ba xamantina lampa miyangi tàkk

góor bi mu ngi taxaw sol mbaxana buñu sol mbuw bu rëy ci yaramamb mbuubu bi nak mbu bu ñuul la mu am lu bulo ci kanam ci baat bi mi ngi am lu nete mu jël morso bu gudd wekkee ko ci baatambi morso bu nete mu ngi wàjj góor bi na mi ngi wonane dafa para jàng ci palaa ci jàngeekaay yu mag

jigéen bi më ngi taxaw tey digam bi sool rob bu til bu gàtt bu m ci omamb rob bu til bi na mu ngi amlu xonk më ngi takk cenn ci baatam bi sool teg bi gudd bu ñuul ci boppambi defar kana mambi siiñ

Palaas bi mi ngi am ay bang ci digg ba ngi ñu ngi am ay taaba ci kaw taabal bu nekk nag mi ngi am potifulawa bu nekk ci digg bi palaas bii nag mi ngi am ñaari góol ci biira ma am telebun taf ci miir bi mi ngi tàkk a palaas i jayyékaay lekk la ak ndoxinaan.

Kai bi nak ngu fa bindi arxuraan si kaw wam. Bindi arxuraan yi sew yu ñool ci kaw keyt bi nag ñuñ ko warale lu gireen rëdd bu gireen ci kayt bi tamit bi ngi am ay binde yu xonx ci suuf.

ci pégg yoon bi mi ngi am ay tabax tabax yi nak ay bitig leen ak ay mangasé ci boore biti gi ñu ngi am ato bu xonko bu ndaw bu taxaw ci beneen tabax bi mi ngi am ay nit yu toop ci cawpusps ay gór ma am kenn ka taxaw ma am beneen jigéen ba boor doom bu taxaw

Ci bir palaas bi mu ngi am ay bang ci diggi banyi më ngi am ay taabal ma am ci beneen boor bi më ngi am ay nit ñu toog ci baŋ di wax ci ñoo më nga am jigéen nitu baab ci gënaw na ci biti më ngi am ñaari lal yu weex yu fa tege.

Tali bi mi ngi am ñaari bor ci benen bor bi otto ya ngi daw di dem mu am ci benen bóri ay auto yi daw diñaw ci diggi bi mi ngi am ay poti lamp yi rangale ci pegg tali bi ci ñaari bor yép mu ngi am ay tabax yu fa nekka.

góor ak jigéen ñu ngi taxaw sol yirembasin bu ndef otes jigéen bi më nga ñaw rob bu gudd bu wàcc ba ci suuf si ween bi mum fa def ay tafi weex ak ci boori ndigg bi góor bi më ngi sol xaftaan bu gudd te ndiggi jigéen bi jigéen bi më ngi jëlloxom bi tekko ci kaw loxo góor

ci pegg yombi mngi am t buu bu taxaw bu ato bu ñuur bu taxaw na ci ganaaw më ngi am ñaari mangazini ubeerg magazini nak ci kanam ñu leen pentir pentir bu bu la ci beneen magasin bi ñu fa bindi ci kaw ay bindiy weex

ñeenti xale ñi ngi taxaw ñaari gór ñaari jigeel ma am góor bu sukku seen roon mngi popp xale ci seen gannaaw nak mëngi am ay ñaxiwaw ak ay kër ak ay garab

ñaari dàlla ñu ngi tegé ci kaw karo dalla yi nak ay dàlla yi ñu leen ci seen kaw yi nga am ay bën banu dalla yi nak ay dalla yi maggeet leen tamit ci seen boor bi mu nga xooteer

Ci kaw fiina ñum fa tek ñyaari jën yu mag yuñ làkk ba pare ci kaw jëni nak ñum fa def ay kanne yun frej kanne yu dijji yu nete ak yu xonku ak kakumba ak tamate ak tamit ñi ngi jël ñaari xari limoŋ tek ko ci kaw.

pick bi mënga taxaw ci kaw banxaa ci garab picc bi nakk picc pitax la mënga taxaw waneganaaw ci yaraman bi mëngi am ay luñuo

ci kawmon sa bu weex bu ndaw bi ñum fa tek pakketi garabi carton bu ndaw ak benn dala ci ci kawam paketi garabi carton bi nakk më ngi am lu weex ak lu orane ci yaraman ñum fa bindi ay bindi bulo yu mag ak ay bind yuñuo

Ci biir fiina pala ci jaayékaayu lekq la ak fex lokaay mi ngi am ci biiram ay nit ñu fa nekk ñu ngi tokg ci kawbaŋ seen digg mi ngi am ay taabol.

Ci biir fi mingi am ay banyu mag ay bangi ñyuur ak ay bangi weex më am ci miir bi ñum fataf seetu ci ron seetu bina mangi am taabul bu sokola.

Xale yi ñu ngi toog ci kaw ba bangi séys ci seen kanam nak mu ngi am tabla bën bindi ay bindi weex xale yi nak ñu ngi sol seen yira jangeekaay ci boori tabla bi mi ngi am xale bu jigeen bu sol yira jangeekaayam taxaw di wax.

Kii mingi toog, ci kaw taabal bi mum fatek masini laptop bom taal, mu ngi teg loxom bi ci kaw laptop bi, benneen loxom bi mung fa tiye mobayil, mobayil bi tamin mun ko taal, ci kaw taabal bi tamin mi ngi am benne kaasu weer bu teg.

loxo bi mu ngite yàpp bu ndugal ci mbuus paketé ko ba pare ci kaw paketi yàpp bi nag numfax tyci keyt bu weex bi nag nim fa bindi di wone na yàpp la ak njëgi yàpp bilumuy jar

ci biir palaas bi mingi am mësini walekaay më ngi am góor bu taxaw tee ndigamb di xool jigéen yi jigéen bi më ngi sëgg te paan bu ñu ci suuk m ngi am paan bu tege bu am paddu mag jigéen b mngi nt dug ci boori jigéen bi më ngi am beneen paan bu tege ma ngi am dugug ci gannaaw jigéen bi mëngi am bool bu tege tamit mëngi am dugu

Ci biir palaas ci jàngeekaa bi mënga am xalé yi toox di jàng xaley nak ñu ngi toox ci kawbaŋ ci seen diggi mënga am taabal ñu ngi def ay ran jàakaarloo.

njiit réewi gambee bi aadama baro mu ngi taxaw mu ngi sol xaftaan bu guddu bu bulo sol mbaxana bu bulo tamit ci kawabuappamb mu ngi taxaw ci kana mi nit ay góor ak ay jigéen

jigéen bi më ngi toop sol solub cosaan më ngi sool cuub bu sokola bu ñaw garamba bu cuup bu sokolaa bina mënga am lu orange ci kawam më ngi sol dàll marakis takk musool ci boppam b jël ay caq def ci baatambe

njiitiree wi gambe bi adama baro mu ngi taxaw di joxante loxo ak makisaal ko doonoon njiitirewi senegal adama barona moo ma gisol xaftaan bu weex ak mbaxana bu weex makisaala moo mëngi sol yere buñu ñu ngi joxalante loxo ci seen ganna mëngi am ay góoru taxaw ak jigeen bu taxaw

Jigéen ak góor ñu ngi toog ñoom nepp nungi sol yiré bu weeh. Góor bi nak më ngi def rasta ci boppam bi jël mëso bu ndo bum takk ci roon rastay më ngi sol haftaan ak tubey. Jigéen bi më ngi tàkk mëso ci boppam bi sol robbu.

Nyetti kankurang ñin ci kaw yoon ñyaari xonko ak beneen bi mu xawa orange mu ngi taxaw ci ligg bi ñu ngi tee ay jaas ci seendaxo ci seen gana mingi am ay nit ñu taxaw dileen xool.

Nyaari góor ñu ngi taxaw jàppandeku ci ay wuñ keneenki nak mu ngi sol yira paliis sol mbaxana ci boppam bi keneenki mo më ngi sol bub bu ñyuul.

Ci kaw yoon bi u ko defaree ay bante ci boor bi ñun ko defaree ay woñ yu guddu ci pegg yoon bi nak ci ñaari boor yepp mungi am ay garab.

Polis yi ñu nga taxaw ragalanté def ay rang ñing ngi sol ay dàlla yu mak yi ñuul sèèn tanka yi sol yireh yu ñuul sol mbaxana yu ray yu ñuul sèèn kanam mangi am wèèr.

Ay joori jën ñugi tege. jen yi nak ay cobo len, jen cobo nak nu am ay waasintor yu weex seen yaram, ci seen chat bi mingi am lu nete.

Ci kaw masin bi mëngi am ñyaari barigo yu max yu bulo yu tege ci kawam mu am leneen lu tege seen digante lu weex masin bi nak ci yaramam bi mëngi am lu orange ci suuf ci beneen woñ bi mëngi am lu xonku .

Auto bu ndaw bi më ngi taxaw auto bi nag ato taxi la lampam yangi tàkk ci garna mu am buntomb ci kana mangir obeku ci kana mam nak mungi am néeg bu fa neek.

Ay góor ñi ngi segeh rangalante def ñaari rang jaa carlo góor yi nag ñu ngi sol ay kawass yu weex ak ay dalle brogs ñi ngi sol tubay bu gàtt bu weex ak mubu bu xawa bulo ci sen yaram.

juma bi ci biir ñu ko pentir ay pintir yu weex ci miir bi ñum fa def ay tele mu am ñaari tele yuy tàkk mu am benet bi taalun ko ci kaw nag mëngi am ay lamp yi tàkk ci suufi ñu falal ay kapet ci kaw kapeti nak mëngi am lu xonko ak lu nete

Ay jigéen ñi ngi lal ay basaŋg ak ay sajaada ci suuf, toog sen kaw, mu am ñeneen nyu nekka si gannaaw nyu ngi lal, jigéen yi nak ay mère lenj ak ay xale yu ndaw, ñu ngi def rang, ñeneen yu nekk ci kanam, ñeneen nekk ci gannaw.

pakati kartoni garabb ndaw më ngi tegeen ci kaw pakati 4artonyi garab bi nakk më ngi am lu bëlo ak lu weex ci digib ci de kaw lu weex di nakk ñun fa bindi ay bind y xonku ak ay bindi yu ñuum

Ay nit ñi ngi taxaw def ñaari rang di jànga karaat, ñi ngi sol seen jerey weex. Ci ñaari rang yi nak , rang bu nekk mungi am góor bu taxaw ci kanam, di leeni jànga ñi ngi yëkkati seen tanka.

Ci biir booli weñ bi ñung fa yàkk lekka lekka bi nak ceébu jën la, ceébu jën bu wèèx ci kaw cèèb bi nak ñing fa tek ay lajum, lajum bi nak jën, la karot, ñambi jaxatu, supamè ak yéét.

Jigéen bi më ngi taxaw sol yira olof bum ñyow mbubu ak sër ci kaw yira olop bi nak mu fa tek jeket më ngi takk mu soor soon baxana ci kaw mu soor bi ci gannaawam nag mi ngi am ay ndaal yin fa rangale ay ndaal yi mag ci gannaaw ak ndaali ndaw ci kanam.

Jigéen bi më ngay taxaw sol salub cosaan. solub cosaani soose më ngay takk sër ak solmbub bu bu la def sër ci kaw boppam bi ci kanamam bi mën fa def ay per ak ci baatam bi mëng fa takk ay ceq te cook bu nas ay peer.

palaas bi ci suuf ñu ko raax siment ci mir bi nak ñun ko pentir pentir bu weex nekk bi nak mi ngi am ñaari paranteer ak benn bunt

Goor bi mëngi taxaw sol yire mbasin bum ñyow xaftaan bu gatt ak tuwe mëngi sol dale buñul citan kambe jël ñaari loxami dogal ko ci porci tuba yambe ci kanamam bi mëm fa sol weera fum taxaw nag ci gannaaw ayridola ñunden woronlante.

Tabax bi ñun ko pentre pentre bu nete , mungi am képkap. Kepkap bi nak nu ko karo, mungi am bunt bu weex tamit, ci peron bi mungi am kangkuran bu fa taxaw.

loxa bi mënge akti garabi kro b daw ci kaw pakkati karto bi nak mëngi am lu bula ci digg bi mëngi am loxawa nete ñim fa def nit bi daw ñu bindi fa ay bind yiñu ñim fa bindina ne garab bi prastamol

Ci biir palas bi mungi am ñaari tabal yeen dendalante ci tabal yi nak la leen war ay bang la ay bang yu ñuul ci koteh bi nak mugii am buntu, buntu wèèr.

jigéen bi mëngi taxaw joxe ginna ci boppampi nak mun faleetu ay lettraw yi guddu yu wàcce ba ci ndigi bi më ngi jël beneen laxambe teefa yeneen letti më ngi sol bobu weex ci yaramamb

Gunur bi mu gi taxaw ci garab di lekka tontuuram gunoor bi nag ci yaramam bi mënga am lu orance ak rëde yi ñool ci kanam ak si tanka mi mëngi am lu ñool.

Nyaari ci pasi payu mag ñun leen làkk ba pare teg leen ci kawpalaat bu weex ci seen boor nak më ngi am ay oñu ak ay kaané ñu ngi jër beneen boor bu ndaw bu weex dugal fa lekk bu nete ci biiram ci kawam nak ñum fa tekk onu.

ci biirpalaa ci jangeekaay bina më ngi am xale yi jang toog ci biiram xaley na ñu ngi toog ci baŋ bu endaktaaba ñu ngi so seen jira jangeekaay mboo bu weex ak tubey bu ñuo ci seen kanam nag më ngi am jigéen ak góor bu taxaw ñu nu jàakaro ak ñoo ma am beneen xale fune mi ngi géstoo ci ganna

ci boori géej bi mëngi am xeer bu mag bu weex bu fa nekk ci kaw xeer bu mag bi nag num fa tekk mbaali jàppeek ay jën ci kawa mbaal bi nag ci biir më ngi am ay ruñ ak ay buumb

Ci kawkayti jàngeekaay bi nag mu ngi am lu weex ak rëdd bu ñu nim fa bindi ay bind yi ñu ci digg bi nag nim fa def ay ndaal yu xonk.

Garap bi mu ngi am tontoor tontoor bi nag ci kaw mu ngi weex ci digg bi munga xawa am lu xong ci pekki mi ngi am lu nete.

Nekk bi simir bi, ci suuf ñun ko karo. Ci kaw karo bi ñum fa def ay almuor, ay almuor yu sokola, ci kaw almoori nak mëngi am walis bu ñul bu tege ci kaw.

Ci biirpalaas yi jangeekaay benak nunko kara ci suuf ni jar ay taabal aransalein ci taabal bu nekk nag mëngi am benn ban.

Dëkk bi mi ngi am ay néggi ñax ak ñaari néggi séng ak ay garab ak ay ñaxi wo mu am yeneen këri nag ñun leen saket am benn kër bun miir miiri sima.

lëg bi mungi xenc bool, ci yaraman bi nak mungi am ay karaw yu weex ak yu nuul, mungi am ay noppy gudd.

Kër bi ci biira mangi am ñaari tabaxi etas étaas i nak tabaxi pareegut beneen bi ñuñ ko seng seng bu xonk beneen bi mangi am tank bu bula ci kaw ñi ngi leen pentur way pentr bi at kër bi nak ñuñ ko miir.

Jigain bi mënga taxaw sol yere basin bu sokola bum ñeww roubu bu wàcc ba ci suuf ci boppambi mum fa sol teg bu gatte bu xonku muge defarr kanamam bi jët benn loxom bi tee ndigam bi ci benen loxom be mug fa teye poset bu ndaw.

Nyaari jigéen ñiy jaay ay xob ay xopbi kerin keren ak xopyi pataar ñi ngi toog kenneen ki mëngi jël palaat tek ko ci kawam di fareg xob kenneen ki moo mëngi teg palaat bi ci wetam di ferej ci seen ganna mi ngi am ay jigéen.

Ñaari pati daale ñi ngi tege, daale yi nak ay daale carax yu jigéen leen, daale yi seeni yaram bi, mingi am ay rëdd yu ñuul, ak yu nete.

Naari dalla buksu yu gór ñi ngi tegee dalla buksu yi nak sèèn kaw mu ngi am lu bula ci biir mu ngi am lu xonxu ak ay bindi yu wèèx dalla yi nak ñu ngi am ay laas yu bula sèèn kaw.

ci yram miir b a 4 aba ci boori daaba bi nak bangi am daba bu mag benn daba miir bi nak nun ko pntr pentir bu net ci kawam ñum pataf lu weex

Ci biir palaats bi më ngi am mëseni fotekaay bu weex bu daw ci booram më ngi am frice bu faneek ci mir bi nax ci boori funkaro më ngi am ay kaasi weer yun fa tekk ak ay palaats.

ci kaw tali bi mingi am ay auto yu faydaw ay auto yu weex ci pégg tali bi ma ngi am benn auto bu taxaw auto bu bu bu ndaw ci pégg bu tali bi tamit mi ngi am ay tabax

Laxa bi mëngitee gutt diw bu weex gutt diiwyu yara ci kaw guut diiw bi nakk num fa def fulaawa bind fa ay bind yu xonxu ak yunuo.

Garab bi mi ngi am ay tontuur tontuuri nak ñu ngi am lu xonku ak lu nete ci digg bi.

Nyaari dalla jigeen ñi ngi tegee ay dall carax dall yi nak ci seen kaw mëngi am lu sokola ci diggi bi mëngi am lu ñoon ñi defa ay bindi yu nete ñi ngi jël beneen dàll bi nak tekko ci kaw beneen bi weerku ci miir bi.

Keur bi ñyun ko miir ci miir bi nak mongi am ay painturr yu weex ñu karo tamit ci kaw miir bi mongi am ay wuñ mongi am bunta bu nuul bu mag ci biir keur bi ñyun fa tabax etas nyu painturr ko lu weex ak lu nete.

Guur bi më nga taxaw teklante laxam gór bi nekk insa faal më ngi sol simis bu ñuul bu am lu weer ci boori baat më ngi sol weer ci kanamam.

Naari pati daala jigéen ñongi tege dala yi nak ay dala caraxi jigéenn daala yi nak ñungi am lu bulo seen kaw bena pata bi nyun ko tërar beneen pata bi ñyun ko weer ci miir bi ci digi bi nak mongi am lu ñuul ci lu kaw lu ñuul nyun fa def ay binda yu nete.

Ci kaw taabul bu weex bi më ngi am ay pakati garab yuntaxawal ci kawam ay pakkati kartoyi garab yu ndaw ci kaw yarami pakati kartoyi nak ñu ngi weex ñu am ay bind yi ñuul yu mag ak yu sew seen kaw.

jigéen bi mënga taxaw ñu lal gémenam bi siiñ di bën tuñ bi mëngate ay pusa di bën tuñ bi ci loxambi nag mëngi am bulo

Jigéen i tubaab ma ngi taxaw fob xale, ci booram nak mungi am ñaari xale jigéen yu taxaw ñu ngi lëngalante, keneen ki mu ngi sol wàks tek kaala ci boppam bi, keneen ki ma mu ngi musoor boppam bi.

Si biir palaas bi, mingi am ñaari góor yi rabbu, ci seen gannaw mingi am góor bu sukku, ci boori góor bi më ngi am jigéen bu taxaw, sol wagsi musooru.

Ci kaw palaat bi ñu fa yakk lekk, lekk bi nak ceeb la. Ceeb bi mën ci digg bi ci kawam ñum fa tek tamaate ak añu, ci booram mingi am ñaari sipasipa ak jën, mu am benn xari limo.

buteeli ñuñ leen teklante buteeli yi nak ay buteeli kaw ci leen ñi ngi am lekk seen ber ri nak den ko dee jaay ci màrsin bala ci bitek

Ci biir néggr yi më ngi am ay bang yu mag ak ay taaboon ban yu nekk ci kanam na nu ngi am gaganayi baŋ seen kaw ci seen gannaaw më ngi am ay ban yu mag yu sokla.

Ooto bi mingi ci kaw yoon, ooto bi nak ooto bu ndaw bu weex la, ci gannaawam mëngi am ay tabax ak ay garab, ak ay tabla yun bindi seen kaw.

Bati góor ningi taxaw ningi sol ay yire jangeekaay jangeekaay yu weex ak lubbla ñu teg fa mbuo bu rey buñu ci kaw ak mbaxna bu ñuu ni ngi wone na nag paraneen jang.

Jigeen bi mungi tok di nyaw ci kaw taabal bi ma ngi am bopi masine bu ñuul cikaw bopp masin bi mëngi am plati weñ bu weex jigéen bi më ngi tàkk mësol sëgg di ñaw.

Bool bi nu ko dëpp bool bi nak ci taar be nu ko bënn ay ben ben bool bi nak boole xoosee kaay la.

Yol bi ñyunf fa jii mboxo mboxo ci tooli mbokx bi nax mingi am ay mbokk yu am doom mu ambu nekk ci kana mi ngi am doom bi waaja ñoor.

Si paketi kaartom biini, më ngi am ay xef, ci biiram, xef yi nak ñuñ leen tey ci lu weex, xef yi nak jigeeni den ko de jëfandeko sini defar seen kanam, ci kaw paket bi më ngi am lu orange, ñum fa bindi ay bindi yu ñuul.

ci biir palaas bi mi ngi am ay nit ñu pay took niy jàng ñi ngi teg seen keyti jangeekaay ci kaw taaba sëgg di xool seen keyt ñu bari ci ñoom na ñu ngi sol seen yire jangeekaay yu weex ak yi ñu

Loxo bi mëngi tiye gutu bu ndaw bu weex, ci gutu bi nak më ngi am kubeer bu ñuul, ci yarami gutu bi ñum fa tay keyit, binde fa bindi yu weex di wone ne saaba la.

Ci kaw loxo bi mungi am xaalis bu sew xaalisi bi nak ay butut la ci beneen butut bi mi ngi am garab mi ngi xoomat tamit ci beneen butut bi më ngi am picchi.

Ci kaw taawul bi nim fa tek paketi garabi kàrton bu ndaw ci yarami paketi kàrton bina bi ngi am lu weex lu bulo ak lu nete ñi ngi bindi ci lu buloli ay bindi yu weex.

Ci biir nekg bi mëngi am lal ba mag lal ba mag bi nag ci kawam nun kolal ñu teg fa ay ngegenay ci boori lal bi mëngi am almuwaar bu weex bu gaat ci kaw almuwaar bu ci miir bi mëngi am ay photo yun fa def.

Palas bi nak mingi am ay mësin yi defar tamaata loxate. Palaas bi palaas i defaree kaay tamata la, mi ngi am ay jigeen ñi ngi tee ay suu, ci mësin bi mi ngi gennee tamaat di ko sol ci suub.

Ci émi ngi am ay oto yi taxaw. Ci boori outoyi na mingi am ci yoon bi ñiñu fay dox. ci pegg tali bi tamit mi ngi am ay tabax.

Tali bi mi ngi am ñyaari boor. Ci boor bu nekk ci kana mi ngi am auto kabiyon bu mag mu ngi am lu neté ci yaramam bi lampa miyangi tàgg mu ngi daw diñu ci gannaawa mi ngi am yeneen auto ci beneen kote tali bi mi ngi am auto. bu ndaw taxi biy daw di dem ci pegg yoon bi nag mi ngi am benn xal bu góol biy dox di dem.

Xale yi góor yi yi ngi xechante ba di fotball mu am ni sol mbubu yu xonku ak tubey yu gàtti xonxu ak kawasi xonko ci mbubur yin ak ci digg bi më ngi amlu nete mu am kenn ki mu ngi sol kawaas bu nete def rasta ci bopp bi.

Ay joori xale yi jàng ñu ngi taxaw. Ci ñoom yi ngi am ay góor ak ay jigéen am am ngi nekk ci ñoom ñi ngi yëkkati seen loxé ni ngi sol seen yire jàngeekaay bu bula mu am lu weex ci baar bi góori sol yire muro bu bula ci seen gannaaw nak mingi am ay góor yu fanéek.

ci biir géej bi mi ngi am gaal ci kaw gaal bi mi nga am góor bu fatoog gaal bi nag gaalba bulala góor bu toog nag mi ngi solmbaxana mu tëy bant bu gudd di dawal gaal bi

jigéen bi mënga taxaw sol yirem basin bu xonk bu ñaw gramb bu bu wàcc ba ci suur më ngi sol teg ci boppam bi takk mu soo ci kaw tegg ci baat bina ci gramb b bimu fareef tax bu net më ngi takk lam tamit ci laxam bi

Nyaari dàll ñu ngi tege dall yi nak ay dàll jigéen dalla yi nak c seen yaram bi mënga am lu xong ci kanam ak ci wet ci digg bi mënga am lu ñuul.

Mbor bi nak mu ngi sor tubeye bu ñuul bu gàtt ci ndigam bi mum fa takk teere më ngi tàkk teere tame ci baatam bi ak ci loxam më ngi xool loxambu teere bi um takkteere bi ci booram na m ngi am beneen kóor bu taxaw diko xool ci booram tame më ngi am ay so ak ay buteel.

Nyeenti nit ñi ngi taxaw nyaari jigeen, naari goor. Am na jigéen bi nekk ci kanam mi ngi sol yira olaf tàkk mu sóor di wax , mi ngi takk max tamit ci kanamam bi sol weer tamit, ci kanamam mi ngi am mayg mi ngi wax, mu am ñaari góor taxaw ci garnaawam ak beneñ jigéen bi taxaw ci peygam bi.

xal bi jigéent bi mu ngi lettu lettu kondru yu sew yum def ñaari pëf pof ci kanam ak pof ci kana mu ngi yokk lëti nak mees yum def raw ci raw yi mum fa def ay pera

Nent xalé ñu ngi dox ci kaw yooni suuf. Xale yi nak ay xale yi jang la, ñu ngi sol seen yirey jangeekaay boot seen baag bi ci ganna , ñett ñu ci kanam mu am kenn ko nekk ci ganna , ci pegg yoon bi nag më ngi am ay garab ak ay kër.

Ci kaw lu weex li mi ngi am ay bagaas yunde jëfandekoo ci palaasi fajeekaay , bagaas nak siso la ak lu melne siso y du siso, ñi ko de jëfandeko ci loptaa. ci seen yarami nak ñ ngi am lu bulo, lu nete ak lu xonxo, lun fa taf.

Ay mbokk ñu ngi tog ci peron ci kanami bunt grupo ci ñoom nak ñu ngi am ñaari xaley taxaw ak benn xale bu góor bu sonbu buñu nekk ci gannal ci boori bunt ci boori meer bi nak mu ngi am bool bu horance bu fa nekk.

ay gór ñi ngi footbol di xeccente ba ku nekk ci ganam na mi ngi sol bub bu weex ak tube bu gatt bu weex ak kawaasi weet ñi nekk ni ngi sol ay bu bu yu bulo tui ga ak kawaas yu xong

mobayl bu ndaw bi më ngi am luñuu ak lu weex ci yaramant më ngi am ci lu ñuul ni ci suuf ay buton yu weex yu nekk ci kawon butonyi na ñu ngi am ay bindi yu ñuul

ci kaw taawal bu weex binni më ngi am ay palaat ay boll ak ay caas yu am leck ma am yeneen kaas ci weex nag ñuñ leen dëpp ma am benn loxo më nga yakkati mo bàylam bi ci kaw ci mo bayl bi nag ñuñ pa bindi

Loxo bi mëngi tey di tax, di ditax bu mtenak nu ngi xole penenr, ci beneen boor bu xoolewoon, mi ngi am tame beneen di tax bu tege ci boora, ak xoolete di tax.

Ay doomi koko ñu ngi tege benneen doomi ko ko bi nakk tojun ko ñun ko teg mu am benneen doom bi ñu ko toj xaaj ko ñyaar ci koto bi nak më ngi am xobi garabi kokko.

Juroomi nit ñungi taxaw jiubal bena palaas ci ñooom nak bena góor bu ñuul la ak ñeent nit ñu weex ay tubaab ci tubaa bi ñaari góor la ñaari jigeen tubaa bi yépp nak ñungi sol mbaxana ci seen kaw nak fung taxaw ci miir bi ñyun fa def tabla tabla bi nyun fa bindi ay bindi yu nuul.

Guutu diiw bi ñun ko tekk ci kaw taaba bu am lu weex ak lu nu gutu diiw bi nak ci yaramam bi mu ngi weex mu am cubéer bu am lubb la ak lu weex ci kawam nak ñum fa bindi.

ci biir paket bi më ngi am mësini kolekaay bi na yaramam bi më ngi plë mo am fiil bu ñuul mo am butonyi taaleekaay bu xonk

Góor bi më ngi lettu boppam bi wat ci ganna lett yum lett na ay lettu kondru la yum xaaji ci kanam dileen yóbb ci ganna mu jët lett yi teg lant leen.

palaas bi mëngi am géeje ci kote géej bi ci kanam na mëngi am ay ñax yi waw ci ganaaw géej më ngi am grab ay garab bi cidi

jigéen bi mëngi taxaw sor robb abaaye bu gudd ci garamam bi ci kaw robb abaay bina mëngi am ay pef mëngi takk muso ci boppombi ci loxam bi mu fati mu maay lubblo

ay gurupp nit ñi ngi dox di jubal benn pala mu am beneen góor bu taxaw seen kanam yere mobaay lam te leen jël foto a loyab seenkanam ci gana looya daaba na bu ngi am ay yeneen nit yi fanek ñi ngi yëgati ay keyti weex ñini nag seen bir ñu ngi am ay góor ak ay jigéen

Ay xaley daara yiy jàng ñi ngi taxaw tee seen alwa ci alwa bi nak nim fa bindi arxuran ay bindi yiñyul xaley nak ñingi am benn xale bugoor ak gñent xaley jigéen xaley jigéeni na kenn ki mingi sor kaala bu bula keneen ki kaala bu ñuul ka bu nete keneen ki kaala bu xonk.

Jigéen bi më ngay taxaw tee bal ci la xombe më ngi sol bo bu weex ak tube ci kaw mbobu bina mëngi am ay lu xonxo.

kër bi ñu koy tabax waay paréegur tabax bi nak etaas la ci booram mangi am benn ndoxi tank bu ñuul bu mag ci wetam mëngi am ay palaati solo

góor bi mu ngi sol bu bu ñu ci baatam bi ma ngi am lu weex ma tàkk ceen takk jaaro ci noppambi karawambi nak mu ngi sëk mu jël ko moromorog

Ci biir géej yi mingi am galbu magtet bu nk ci kaw ci kaw gaal bi nak më ngi am ay xale yu fa took ci seen kanam mi gëtt nag yi mëngi am ay nekki ñyax.

Ci kaw taawul weex bi mi ngi am ay pakati garabi kàrton yu ndaw, ay garab yi fa jàngoro i yarami nit. Ma am benn pakat bu nekk ci kanam ñim fa bindi bindiñul prastamo , nim fa def ay nit tami ci kaw pakat bi.

Ci kaw talabi, mi ngi am ay auto yu fay daw, ñett autoyi ndaw, dmu am tamit benneen nit , më ngi dawal well ridar, jigéen më ngi dox sol-sipa buñul, aj saagam.

Palaas bi palaasi jaayékaay lekk la ci kawa na nutar teglanté aipot aipoti bota ak ay foti dege.

Yàppu bi nyunko dokk tekko mo am beneen bu nekk ci kaw beneen bi ngi nekk ci suuf yàppu bi nak yàpp bi fitég la.

Rojo bi më ngi am lu nete ak lu ñu ci yaramam roj binak ci kaw më ngi am ay bhuton ak ci kanam më ngi am jàppekaay buñyul më ngi am antena bu nekktami ci kawam.

Ci kote neeg bi ñum faji ay garab yu ndaw më ngi am tamit wëñ bu gudd bëfa neeg wëñ bi nag më ngi am lu nete.